Ɗo bo apule on, apule bo nyamdu man bo boɗɗum himɓɓe ɗo nyama ɗum bo ɗo bo’itina ɓanɗu sosai bo belɗum sosai, apule on ɗo man, komai bo ɗo nyama ɗum.